N-nyɛ bii ni ŋmaari bindirigu n-niŋdi o ba noli ni. N-nyɛ ka ba maa pa mi ka yaagi o noli ka bii mali bindirigu niŋd'o noli. Platenim nyɛla dini ze tabili maa zuɣu ka bindira pam n-tooi yarigi tabili maa zuɣu. N-nyɛ niribi kaman de niriba anahi nyɛla bani ʒi tabili maa zuɣu n-diri bindirigu maa.

N yɛ ka paɣa mini o bii ziya paɣa maa yɛla ŋuni lori o bia maa zuɣu bi zii mma ni nyɛ ka o gbubila afi bia maa yɛla ŋuni zi tiŋa ka zaŋ o nuu n tabi o girili kama maa mi yɛla ŋun zi plasitik chɛya zuɣu bi zii maa niŋma yɛɣisim pam n yɛ ka paɣa maa ziya ka lihiri bia maa zuɣu ni.

N nya ka silimiim bihi zala palli zuɣu ka nyɛla bɛ niriba anahi. N nya ka toondana maa wuɣila namda ka bɛ ŋmaari foto ka nya ka bɛ lara n-niŋdi dinni. Bɛ zaa maa niŋ ma viɛlim pam.

N-nyɛ ka mba ninkurigu nyɛla ŋun be babering saloon ni ka bi cheri o zuɣu. Mba so nyɛla ŋun gbibi machine n-yab' maa zuɣu ni ka nyɛla ŋun kpa ninkpara ka pilila woluɣu zupilgu la o zuɣu la ni. N-nyɛ ka diɣisi be la duu maa ni. N-nyɛ fan gba zaa ni bieni, n-nyɛ ka sipiriti be gaɣili ni gba tam tabili maa zuɣu.

N nyɛ palli ni doya, ka niribi curoseri palli maa, n nyɛ zibira laɣim ka di do palli maa zuɣu, n nyɛ bilidin bela ka di be ni maa ni, ka nyɛ san boad bila ni ʒa ni maa ni, n nyɛ ka tooni maa mi gba zaa bilidin waɣila be tooni maa

N-nyɛ ka niribi pam nzaya. N-nyɛ ka bii gbibi la luŋ nzaya. Luŋ maa mi zaa ŋmanila Zabaɣisi luŋa. N-nyɛ ka bi zaya ko'zaŋ o nuu n-kpahiri luŋ maa puuni ka ban zaya mi liɣiri o ni niŋdi shɛm. N-nyɛ ka n-ma zala bi bil maa nyaanga ka yɛla chinchini liiga ka gbibi bii o nuu ni n-zaya.

N nyɛ ka poham ʒɛrimi ka tia ʒɛ dinni ka fuɣi yiya ka nyɛ ka taabo nim doya taabo nim maa zuɣu n nyɛ ka woya nim paya ka nyɛ ka kpukpali tihi ʒɛnʒɛ bi yiya maa sambana ni n nyɛ ka poham maa ʒɛrimi pam

N nyɛ paɣa ni gbubla foon ka zaŋ o nuu pa di zuɣu n nyɛ ka labitop nim panpa di zuɣu n nyɛ ka bi zaŋla boodi zaŋ soŋ ka zaŋ kilipa zaŋ kilipila pipa tabilili n nyɛ pɛn ni paya di mini bukubila n nyɛ kalkulata gba ni n nyɛ business calendar ni tabi boodi maapa di zuɣu n nyɛ kopu ka di tamya ka dirinki bɛ dinni n nyɛ fulaawa ni bɛ pooti bili ni tamya

N nyɛ n ma ni be ɔ shi tɔɣini, n nyɛ bi ni wuɣi wuɣi kanli. n zaŋ yili yili. zuɣu saa ka la kam be dini. ka nyɛ ɔni wuɣi shɛŋa nzaŋ zali ɔ tɔɔni. ɔ pii shɛli ni niŋ ɔ nuuni, ka nya ɔ ni lihirinami, n nyɛ ka ɔbɔbila bɔbiga ka yela chinchini nema n dabiya

N nyɛ paɣisara anahi nyɛla ban gbubi buku nim nzaya, ka nyala bini diri alizama.ŋn nyɛ so ni lɔ ozuɣu waɣila waɣla nzaya nyala so ni pam ozuɣu, ka somi nyɛla ŋun ye chinchini liiga ka la dinni, n nya so ka oyela sitirili ka di nyɛ zaɣi piɛli ka o nyaɣi buku n zaya.

N nyɛ ka lora dibanahi nyɛla din maɣasi n do palli zuɣu n nyɛ ka zamaatu nyɛla bin kana ti yuundili zamaatu maa nyɛla bin bɛ palli maa zuɣu yuundili ka nyɛ ka kpukpali tihi saya loori maa din nyɛ sarati maa tooni n nyɛ ka nachimbi bibata nyɛla bin ʒɛ dinni

N nyala niriba ata ni zaya ka ʒi sooche bɛ zuɣiri ni. Toondana maa nyɛla ŋun kpabi bia o nyaaŋga zuɣu ŋun pahiri anahi la nyɛla ŋun la ka nyaɣi piɛɣu baaji biɛɣu za bɛ tooni. N nya ka o zaa maa o sɔla chinchini ka bɔbi bɔbiga o zuɣu ŋɔ ni.

N nya m ma ni ʒi jaara puuni. N nya duɣu ni tam kurifootu zuɣu ka liŋa pili li. N nya ka o zaŋla chɛriga n-tim toori kpaam ka nya ka bɔɣati zaya ka nɛma lɔhimi m-be bɔɣati maa ni. N nya ka m ma yɛla chinchini liiga zaya. O zuɣusaa n nya ka o paɣila ŋmana n-zaŋ pili dinni ka nya gaɣa mini ŋmani ni za o luɣili ni.

N nye niriba pam ni bela kuligi puuni ka yela liiga bihi n bɛ dini nyɛ ka kuligi maa duli nyɛ du'karili ni ʒiya ka nyɛ tihi dibaayi n nyɛ ka shɛba ʒin ʒiya tihi maa gbuni na ni ka nyɛ ka shɛba tam pilanima maa zuɣu chana

N nya silimiim paɣiba mini bihi ka nyala silimiinsi maa ka bɛ gbibila bɛ nuhi ni n nya bipuɣimbila so ka o yɛla liiga ʒee zaya ka pami o zuɣu n nya ka bidibisi gba mi nyɛla ban za m-baɣi taha ka diɛmda nimaa polo n nya chɛmsi ka nya bɛ ni sabi binyɛra pa di zuɣu.

N nyɛla bihi ayi ni ʒi ŋmani ni zuɣu ka nyɛ bi ma ni zaŋ ŋmani maa n tooi kom n sabiri bahiri yino zuɣu n nyɛ la yino ni zaŋ o nuu pɔbu o nini ka nyɛ ka kom maa yina luɣishɛli polo n kpaari niŋdi ŋman ni n nye bi ma maa ni yiriŋ yiriŋ bi zabiri ka nyɛ o ni zaŋ bin so o nohi nin nya dukpula duu ka bi zaŋ la mopila pili zuɣusaa.

N-nyela daŋ ni zaya ka piri waluri bɛ zuɣu ni n-nye ka shɛb' ʒila baajibihi bɛ zuɣuri ni n-zaya ka nye ka niribaa ayi kpabi bihi zaya ka nye la m-ma so ni je chinchini liiga ka zaŋ bini n-nyaɣi o bɔɣu ni ka nye so ni la n-zaya ka kpuɣi o waluɣu maa ka nyaɣi baaji sabinli o bɔɣu ni.

n nya bihi ni zaya ka bibila sani la nyɛla ŋun gbubi aipaari za bɛ tooni ka nya bɛ zaɣa zaa ni be dinni bɛ larimi n-niŋdi foon maa ni n nya so ni wuɣi o zuɣu ka lari zuɣusaa n nya bikurili sani nyɛla ŋun gbubi bibila ka bibila maa gba zaa yuuni di puuni n nya bɛ nyaaŋga na ka bua nyɛla ŋun chana ni maani

N nyɛla paɣa mini ɔ biya ka bɛ zaŋ bin yara n pa teebuli zuɣu, ka konetili waya nima n koneti baater nim ntili n nyɛ paɣa maa ni mali waya maa n gari bini maa puuni, n nyɛ ɔni zaŋ bin yara n yarigi ɔ kpala nin kpara ɔʒii maa ni ka zaŋ ɔ bii maa nuu ti ga waya, maa puuni,

N nya paɣa mini doo ni ʒi tiŋgbani ni n nya paɣa mini doo ni wari waa n nya ka doo maa ʒila tiŋgbani ni ka paɣa maa wa waa halli nti warigi ba doo ŋɔ o nyɛla ŋun gbibi o zuɣu ka wari waa maa. O nyɛla ŋun so baatooro o shee ni ka ninvuɣ' bɔbili nyɛla ban za bɛ sani n-lihiri waa maa.

N-nyɛ ka mma ʒi la kuɣa zuɣu ka gbibi cherigi o nuu ni. N-nyɛ ka tabili bil ʒe mma tooni. Tabili maa zuɣu n-nyɛ ka suu pa mi ka parante din nyɛ zaɣ'bila tam-ya. Tabili maa lɔŋ ni n-nyɛ ka kuriga mini di liŋ ʒe mi ka kpam nyɛla din be gaɣi bil ni zaŋ zaya. Ka nyɛ ka waagashi nyɛla din be kuriga bil ni. N-nyɛ ka kurifooti zaya ka sala be di ni ka duɣu tamya

N-nyɛla doo ni ze daa ni o mini paɣa ka bɛ zaŋ zahima n-niŋ ŋmanani n-zaŋ zali bɛ tooni ka ze n-zaya n-nye ka ambraaranim' tɔmi n-yarigi daa maa ni ka nye ka bɛ zaŋla daguya m-pam pa teebuya zuɣu ka niriba ze n-ze di gbuni

N-nyɛ silimiinpaɣa zaya ka kpa ninkpara o ninni ka nyɛ ka bih'anu guui na nti ʒe o sani n-niŋd'o awaawaatu. Bihi maa suhi paligiya beni nyɛ silimiingi maa. Bi zaa nyɛla bani guui na nti gbaai silimiingi maa ka silimiingi maa lari n-niŋdi bihi maa.

N nya daabihi pam ni be daa ni ka nya ka tia sala daa maa ni n nya ka ti puuni kpaɣila dagbanli ni ka di pali tahali zaya ka nya ka shɛli bi pali ka sɔɣisimi be tahali maa ni n nya ka m ma kuri dinni ka o nuu bela kpaɣila maa ni n nya ka naanzua palila tahali n-za m ma maa tooni ka nya ka o gbibila kɔligu ʒi ɛɛh kpalaŋa zuɣu n-ʒi daa maa ni.

N-nye ŋarima dibaa ayi ka di bela kom puuni n-nyɛbu maa puuni n-nye ninsalinima dibaa anahi ka bɛ ʒila ŋarim maa puuni ka baskɛt dibaa ayi nyɛla din be kom maa puuni n-nye ka ŋarim maa chanimi ŋarim maa chandi ni di bela kom ni n-nye tihi kom maa ni n-kpukpal'tihi zaa ni be kom maani tihi maa zaa niŋ ma viɛlim pam.

N nye ka. nkubeeta nim nyala dim bɛ kom ni. n. yaari. tankpaɣu. dini. yaari tankpaɣu. ka nya. kabi zaŋla. paa punima. nkonet. nti. kom. kanirib. nye. ban tɔ. ambilela ka zi dini, n. nyɛ. kabi. nyaaŋa, n. nyɛ ka mazin. shɛli. zɛla dini n. nyɛ kogaɣa. jarikannima. ka di gba zɛya. n nyɛ. ka ninsali so nyala ŋun. tam. zoya maa. zuɣu. saa.

N Nye silimiin doo ni ba buŋ ka zaŋ o binyɛra yili o o bɔɣa ti n-nyɛ ka o zaŋ la mii zan piri niŋ maa zuɣu n n-ye ka silimiin doo maa gbubi la dɔɣu ʒi niŋ maa zuɣu o nyɛla ŋun piri namda sabinli ka so trouser waɣinli n-nye liiga piɛlli ka pili Cape sabinli.

N nyɛ leemuni. be tahibihini nʒɛ tingbani n nyɛ paya gba kadigba ʒɛtingbanni Kabe tahibini n nyɛ kamantoonsi ni pali bɔkati sabinli n zaya n nyɛ paɣi maa ni zaŋ gonda nim n. niŋ kuriga bihini n-zaŋ zali ka nyɛ ɔ nyaaŋgiha ka kodu nyala din pa teebuli zuɣu dini maani.

N nya bindira furuutinima ni be taabonima ni. N nya kɔdu n nya mooŋgu n nya leemu ka nya gɔnda n nya binyɛra pam ni yili loba ni m-be zuɣusaa n nya bɛ ni zaŋ shɛŋa n-sunsu loba ni n-zaŋ yili tooni maa ni ha.

N-nyɛ putiribi pam ka bi be la shinkaa' baani n-maandi shinkaafa maa puuni. Bi zaŋ la umbrellanim n-zaŋ pili bi zuɣiri. Ka nya ba ka bi galisi, ka shɛba kɔri mi ka shɛba zan zaya. Bi zaa maa, di niŋ ma viɛlim pam ka shinkaafa mɔri maa gba tom niŋ ma viɛlim pam biɛhigu ni.

N-nyela m-ma niriba ayɔbu ni toori kom n-nyɛla so ni gbubi yela liiga fanta ka ʒi tahili o zuɣu ni ka gbubi guuga ka yuli na n-nyela guntii gba zaa ni sa di maani n-nya ka yiya gba zaa be bɛ too bɛ tooni maa.

N-nyɛ bihi ata nyɛla bin' kuriya ka ŋmana yɛrigi bi sani ka bi pii la shɛŋa niŋ gbambihi ni paɣi-ra. N-nyɛ ka so kuri mi paɣi-ri la niɛma ka so mi suuri ŋmana maa. N-nyɛ ka so gbibi la duɣu kuri di maa ni m-paɣi-ra

N nyɛla m ma nizi daani, ka tomantoonsi be tahi pɔŋni n tamya ka shaŋa mi lɔnlɔ lɔbani ka nyɛ ka kabegi dɔ o tooni n nyɛ kaarotinim mini green pɛpɛnim. gba nyɛla din do ɔtɔɔni n nyɛ gbambil bɔɣati nyala din zɛ daa maa shee, ka nyɛ ambirela ni to ɔzuɣu saa. ka o zi dipuuni.

N nyɛ kabi mɛla ninsalinima n niŋ kom ni. ka bɛ gba gba kuɣa zuɣu. n nyɛ. ka bɛ gbubi la yuwa n pɛbira bɛ gbaa maa puuni bɛ nyɛla ban zaŋ chinchina. nsɔ bishehini, bɛbi ye liiga. ka nyɛ ka bi mɛ dutitali zaŋ zali. kamɛ. ninsali. tam. ɔzuɣu la ɔ wuɣu. ɔ bɔɣu n ʒɛya.

n nya kom ni dɔya waa n nya ka bidibisi anahi nyɛla bɛ ni zaŋ bɔɣarinima ni bɛ tooi kom maa n nya ka kuliga maa duli tankpaɣu nyɛla din du n-dɔya n nya ka bihi maa gbubila gbambil' buluu mini bata gbambila ni taha zaŋ na ni bɛ ti toogi kom maa

N-nye paɣaba mini bihi ni be mɔɣuli puuni n-nye ka bɛ zaŋ ŋmambuɣ'bihi n-timdi kom maani n-toori niŋdi gbambihi ni ni bɛ nya salima be ni nya bini nya salima di maani n-nya ka niriba pam tooi be dinni n-nye taha ni Dagban'ŋmana dinni ka nye niriba ni zaya nimaani.